Izisebenzi zempilakahle ezizivale umzimba wonke baze bafaka lesifonyo zokuzwa ukuze bezivikele emkhuhlaneni oyabe usuvamile . Umkhuhlane oyabe ulula ukutheleleka ebantwini ugcwale yonke indawo.

Umntwana omncane ohlanzwa izandla zakhe ngokubamba kwakhe isepa kutshengisela ukuthi ulolwazi lokuthi isepa angayisebenzisa izabulala wonke amagcikwane asezandleni zakhe angacina esenza ukuthi egule.

Imbheda elele izigulane ezigula imikhuhlane ehlukehlukeneyo. Izigulane lezi ukuze zilale embhedeni udokotela uyabe etshilo ukuthi umkhuhlane abalayo akwenzi ukuthi bebuyele emakhaya kodwa kuyabe kufuna beyelatshwe ngapha belalisiwe esibhedlela.

Ibhakane elixwayisa abantu ukuthi kuzabe kulomkhankaso oyabe ufundisa ngomkhuhlane wemvukuza. Lelo bhakane licacisile ukuthi lowo mkhankaso lowo uzenziwa ngaliphi ilanga njalo lokuthi kuzabe kukhulunywa ngani.

Amabhakane amathathu ,atholakala esibhedlela, eyokuqala ebhalwe dialysis ngeyabantu ababulawa yizinso, abahamba besiyahlanzwa igazi .Ebhalwe ICU ngeyabantu abagula kakhulu.

Omama abasanda kubeletha bafakwe ndawonye munye lamunye uhlezi embhedeni ephethe umntanakhe indawo leyi iyabe ivele yayakhelwa ukuthi omama ababelethe kahle babamba abantwana ngezandla belale kule imibheda.

Umuntu wesilisa olalisiweyo esibhledlela okhanyayo ukuthi kaphathekanga kuhle ufakwe amadrip ukuze amncedise okhanya ephele amandla ongakwanisi ukwenza lutho

Umkhuhlane okuthiwa ngama kidney stones ubangelwa yikuthi umchemo womuntu uyabe usugcwele isawudo kanye lama acid, abantu abazithola sebelomkhuhlane lowu bayabe sebona kulegazi nxa bechema.

Izehliso ezehlukeneyo ezinathwa ngabantu ukuvikela umkhuhlane wetshukela. Izehliso lezi ziyandiswe ukunathwa ngabantu abavele belalo itshukela ukuze bekwanise ukuthi lingabi liqhubeka libathwalisa nzima

Isigulane esithola usizo esbhedlela ukuze igazi lakhe likwanise ukuhlanzwa emtshineni leyi emkhulu esetshenziswa ezbhedlela. Uyabe ehlezi okwamahola ambalwa igazi lakhe lisahlanzwa.

Indawo lapho okugcinwa omama abazithweleyo kodwa bengezwa kahle ababuya ngento ezihlukeneyo abanye ngabazwa ubuhlungu benjalo bezithwele abanye ngabazolungela ukuthi bebelethe.

Izisebenzi zempilakahle, ezime lomntwana omncane. Ukuze bebone ukuthi, mude okunganani. Lokuthi bebone ukuthi, ubude bakhe buyahambelana na, leminyaka yakhe,

Intombazana esakhula ekhanyayo ukuthi ngumntwana ongabe ekade esafunda esase eskolo omunyisa umntanakhe usisi lo kuyakhanya ukuthi uzithwale esasemncane esasengumntwana wesikolo.

Isitulo esitholakala ezibhedlela esisetshenziswa ukuthwala umuntu ogulayo ongakwanisiyo ukuzihambela eyedwa lesi situlo siyamncedisa ukuthi ahambe esuka kweyinye indawo esiya kweyinye.

Umtshina wokuhlola ukuthi igazi ligijima ngendlela eyiwo na emzimbeni. Umtshina lo uyafakwa esandleni somuntu ubusuhlola ukuthi igazi lakhe ligijima ngendlela eqondileyo na.

Izigodo zokuhambisa esisentshenziswa esibhedlela. Zisetsheswa ngabantu laba abangakwanisiyo ukuzihambela bengekazo. Bayabe bezisebenzisa ukuthibe kwanise ukuhamba

Imithi yokukhwehlela eyelaphayo isifuba kanye lamakhala ajuluka amakhovula, umuthi lowu abantu bajayele ukuwunatha ukuze bethambise izifuba.

Umuthi oncedisa isifuba ikakhulu nxa umuntu ekhwehlela ekhipha izikhwehlela, nxa umuntu esehluleka ukuphefumula kuhle kubangelwa yikuthi uyabe ele asima, umuthi lo uyancedisa konke lokhu.

Umuthi osetshenziswa ebantwaneni nxa ungezwa kahle emzimbeni isikhathi esinengi bawuphiwa nxa umzimba utshisa ngenxa yomkhuhlane kumbe nxa elokunye okubuhlungu emzimbeni wakhe.

Amaphilisi nathwa ngabantu abayandise ukuthi bangaphanjaniswa ngumkhathi ukutshintsha komkhathi kumbe ukuhluma kwezihlahla beqale ukugula belunywa amehlo belunywa umzimba amaphilisi lawa ayanzedisa.

Umuthi wamehlo ojwayele ukuthontiselwa phakathi kwamehlo. Uyancedisa amehlo ikakhulu abuhlungu kumbe alumayo okokuthi aze acine esebomvu. Inengi labantu bayawathontisela bengaqala ukubona sebesizwa ubuhlungu kanye lamehlo alumayo.

umuthi onathiswa abantwana isikhathi esinengi bawuphiwa nxa betshisa umzimba kubangelwa ukuthi baqalwa ngumkhuhlane kumbe nxa bevele belawo umkhuhlane kodwa besizwa ubuhlungu emzimbeni

Umuthi wokukhwehlela osetshenziswa ngumuntu oyabe engaphathekanga kahle esifubeni. Ongabe elesifuba esidabukileyo kumbe isifuba esiyabe sibuhlungu uyasebenzisa umuthi lowu ukuze azizwe esibangcono.

Umama ophethe abantwana bakhe abangamawele. Kukhanya ejabulile uyamomotheka. Ubuso buyatshengisela ukuthi ujabulile kakhulu. Kukhanya uzibelethele kuhle.

Isitolo esithengisa imithi lamaphilisi kanye lezinye izisetshenziswa ezisetshenziswa esibhedlela. Indawo leyi kujayele ukubuya abantu abayabe besukule kudokotela ebabhalele imithi, bebuye bezothenga kulesositolo.

Abantwana abancane abaphethwe ngonina babo banathiswa uchago olwelapha oluyakha umzimba futhi ngokunjalo. Uchago lolu lwandise ukuphiwa abantwana laba ababe belomzimba omncane.

Umkhankaso wokufundisa ikakhulu abasakhulayo mayelana ngokuzivikela emacansini betshengiswa ukuthi besebenzise ijazi lomkhwenyana ngaso sonke isikhathi ukuvikela izinto ezitshiyeneyo.

Isihlahla esisetshenziswa ngabantu besintu ukwelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo. Isihlahla lesi abanye bayathatha bebhoyile benathe abanye bayasisebenzisa ngezinye indlela ukuze beyelaphe imkhuhlane ehlukeneyo.

Isihlahla seganga esisetshenziswa ukwenza imithi yesintu. Abantu bavame ukukha amahlamvu esihlahla lesi bewaxhwathise. Besebesenza imithi ehlukahlukeneyo ,ukuze belaphe izifo ezehlukeneyo.

Imithi yesintu esikhiwe esihlahleni yahlanganiswa yabekwa ndawonye. Isilinde ukuthi icholwe yonke, ibisihlangahlanganiswa ukuze iyelaphe izifo ezahlukahlukeneyo. Ezigulisa abantu.

Umuthi wesintu osetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukahlukeneyo. Intanga ekhanya esihlahleni lesi ziyathathwa ziwonyiswe besezicholwa ukuze zelaphe izifo ezehlukeyo.

Isihlahla sesintu esisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo, iskhathi esinengi sisetshenziswa ngodokotela besintu bayasithatha besisebenzise ukwelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Isihlahla esincane esiluhlaza esisetshenziswa ukupheka umuthi wesintu owelapha imikhuhlane ehluka hlukeneyo inengi labantu bakha amahlamvu akhona kanye lempande ukuze bepheke imithi yesintu.

Isihlahla sesintu esiyandise ukuhlanyelwa ngabantu emayadini abo. Isihlahla lesi selapha imkhuhlane eminengi .Abanye bayasinatha, abanye basigcobe .Siyayenza isikhumba sibe sihle .

Isihlahla sesintu esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo. Isihlahla lesi sijwayele ukusetshenziswa ikakhulu ngodokotela besintu. Bayasikha besebesenza imithi eyelaphayo.

Isihlahla sesithelo okuthiwa yiphawu-phawu. Inengi labantu bayasebenzisa amahlamvu ezihlahla lesi ukwelapha umkhuhlane. Bayaxhwathisa amahlamvu akhon besebenatha amanzi ukuze bethole ukwelapheka.

Isihlahla esisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane ehlukehlukeneyo. Isihlahla lesi sandise ukusetshenziswa ngodokotela besintu. Bayasikha amahlamvu aso besebesisebenzisa ukwelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo.

Izihlahla zesintu ezimilayo endaweni ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi abanye bayasinatha isihlahla lesi abanye bayasigcoba siyelapha imikhuhlane eminengi.